Poti diwoo bu defarey wonyi, poti diwwo bi nak nu kor penturr, penturr bu weex , penturr kor penturr bu green. Ci kaw pot bi nak nu ci binda, binda yuu weex ak green, nu kor tac fu nuul.

Maraj buñ pentir pentir bu netteh mu am lu xonxu am lu bula, ci kanam mi maraj bi nak ñing ci tabax benna toc, toc bi nak ñing ko karó leh ci kaw gi, mugii am benna way bu tede ci kaw toc ngi. Ci kanami toc bi nak mugii am benna dugu bu ñuul buñ ci tèk.

Xale bu jigeen bu ordo seri rabal jël sari rabal takk ci dinam bi. Xale bu jigeen bi nek mu ngi jël caq takk ci baat bi. Takk njara ci loxom bi ti ya benn xopb .Mungi tàkktam ay fer ci ndigam bi.

Yoon bunj sooti godoro, ci kaw yoon bi nak, mingi am ay ooto yu si daw, ci pegge yoon bi mingi am benne ooto bu weex, bu fa ngaare, ci pegge yoon yi be tay, mingi am ay xale yu jigeen yu ndorule lunj sol, nyu ngi sol lu bula am lu weex.

Yoon bunj sooti godoro, ci kaw yoon bi nak, mingi am ay takeder, yu fa taxaaw ay seeni rida, takkeder yi nak mingi solu ndurole, sol mbubu yu giren ak tubay yu nyuul, teg seeni mbaxana si sen boppu.

Mboolo mu tim bol tog di lekeu ci mbolo mi nak mungi am ay goor ak ay jigeen nyeneu nyi ci nyom nyu ngi sol lu xonxu kenue si nyom mungi sol mbakhana bu nyoul am lu weex kenen ki mungi sol yereh bu netwh am lu bulo.

khaleh bu jigeen bu sol garambubu chubb takeu ndigue bi tak musor jeul cheen def ci baat bi khalebu jigeen b nak mu ngi sol lam ci lohom sol nyaari jaru nopu

néeg buñ pentiir pentiir bu nete ci maraaj bi nak ngi am yennnu tabla yuñ ci taf ci biir niit wi nak ngi am ay tuugu yu magiñ ci tekk amna toogu yu xonko am toogu yu ñuul am toogu yu nete amtam toogu yu bula ñu teg ci tamit ay taabul ci digante toogu yi

Gór ak jigeen ñu ngi taxaw ci biir ndox, ñum ñëp nak ñugii sol tisat yu green, ñeniñi ci ñow sol tubay yu ñuul, ñeniñi tubay yu bula ñeniñi tubay yu doomi tahal, ñeniñi ci ñow tamid ñingi tek mbàxna ci seen bopú, ñeniñi ñu ngi takka musór.

Halebu gigen bu sol yere chosan. yere chosan bi nak mu nge ameh chup si lohu chamugn bi. Benen koteh ndeyjor bi mugi ameh piss bu wey .mu nge mosoru mosoru re chup taka jaru sol lammam si luhom, luhu ndeyjor bi tamit munge si tai micro.

keyti taskati xibaar buñu yoowee da standard ci key ginag mu ngi am bnn natali ku jigeen koñ ci taf ku jigeen gi na mu ngi sol lu nete mu soo roolu nete sol alu netam key gina ni ci bind meeri binak neena guvernument bi dafaleen wara jox aleli yaaye jàmme be ci key gina mungi am bind bind yu xonxu aky weex

Aiiy takue dehrrre yu takhaw, jel sehn lokhor ndeyjorr ahjj chi sehn kaw mbahanah, takue dehrrre yii nak njaar nji ci njom njungy sol lu nduroh leh, njungy sol lu green mu am lu khonku, kenah kii cii njom mungy sol lu bleu am lu wekh, kenen kii cii njom mungy sol lu nehteh.

Ay haley jigéen yu toog, tiim palaati folè bun def jëp. Haley jigéen yi nak, noom nëppa ngi solo nirolè. Nungi sol ay robb yu move. Am nenen nu tahaw senn kotè.

Teefes si geej, si teefes si geej ngi nak, mingi am nyaari wenj yuny si sampu, def mbaar si digge bi, si nyaari kote yem nak, mingi am ay goor ak jigeen nyu taxaw, nyenen nyi si nyom, nyingi xala segg.

bntsbalcon étans bi nakk mu ngi am bénn giri giri buñ pintiir pint bu sokola mu ngi am tarñaari lali ndaw yuñ ci tekk la li num leen tegal nge gena yi gudd yoxonku

Xale yu jigeen yu futbal, xale yu jigeen yi nak nyingi sol mayoo ndurole, nyun ngi sol ay mayo yu giren, am lu nyuul, nyaar nyi si nyom, sol mbaxana yu nyuul, kennen ki, tekk fita si boppu bi,

Tefesi ğeej si tefesi ğeej bi nak mungi am ayy mbaar mbaar yunj defareh nyax si ruun mbar mbari nak mungi am ayy lal nyung si tekk mungi am tam garabi koko mungi am tam nyu tog si togi foleh

Ay takk der yu toog ñyetti ci takka deri ñu ngi solu nduróole sool seeni yër yu ñuul am luxonk def mbax na bu ñuul am luxonk kenn ci takk deri nag mu nga sollu bula def mbax na bu bula kenneen ki ci takk deri moon mu ngi sollu weex def dally weex mbax na bu ñyuul.

Xale bu jigiin bu sol robum bu weex, tehe wantayam bu weex, takk senam, takk jaru nopu. Def mes si bopu bi, jel kalla gas teg ci boppam.

Xale bu jigeen bu sol mbase bu weex, mbase bi nak mungko nyaw robbu, nyu def si lu nete, xale bu jigeen bi mingi kaala wu kaala gu weex, takk jaaru noppam, takk lamam, tiye kalpe bu nete,

Ay jigèen yi daw, nu sol senni mayo. Kenn ki ci noom mungi sol mayo bu orance, am lu weeh. Kenn ki mungi sol bu move am lu ñuul. Ci gannaw haley jigéen yi nak mungi am bolo nu toog di leen sètan.

mboci mboolo bi nak mu ngi am ay góor ak ay jigéen mu ngi am tam ay muto yina seen digg benn ci muto yi benn waayé ngi taxaw ci kaw sol yi lu nete ikkiti laxo ndeyjoram takk maskam bu nete ëpp doole ci mbooloo bi nak nuni sol lu nete

Këyti taskati xibaar bunyu wowè da standard ci këtyti taskati xibaar bi nak mungi am natali ku goor kunj ci taf ku goor ki nak mungi def mbahana bu weex sol lunete këyt b nak nyung ci bindeu zakar nayk nena jammeh denj ko geneh paskeh daf dan deglu lunj kadan digal Keyt bi nak mungi am bindeu yu xonxu

Booloo mu tahaw booloo bi nak uppu doolè bi yépp ay góor leen. Ñenn ñi ci ñoow ñi ngi sol ay haftaan, ñenn ñi ngi sol kostim. Ñi tahaw ci kanami mboolo bi nak nungi té bénn bum bu bula.

neek buñ pintiir pintiir bu weex def ci karo yu weex mu am palanteer neg bi nak mngi am ñaari maseni ñaweekaay yi nak ñu ngi am lu ñuul am lu doomitaal ci taabal buñ leentekk taabul ba ngi sokolaa

Ay takk der yu taxam , tiyéf fetel, teg ci seen wett, takk deri nak ñenn ñi ci ñoo ningi sollu weex, ñenn ñi ci tak deri ñingi sollu xonk am nu ñuul.

Xaleh bu jigeeen bu sol robu bu bulo robu bi nak ganaw gangi gudu kanam gi nak mungi gáteu khaleh bu jigeen bi nak mungi sol daleu kokêt am lu weex lum tex si kaw grefasam khaleh bu jieen bi nak mungi am lu weex tamit lum tek si mbagam

Gór bi tóóg sol xaptan nam bu wèèx def mbàxna bu wèèx talal ay ñaari loxom, ci loxo ndayjoor bi nak mugii am kurus. Gór ngi nak mugii tiim benna xanxa, xanxa bu sokola xanxa gi nak ñing ci tèk teré.

Ci peegë geege, peegë geege gi nak mu ngi yeenë gaal yu taxaw, am yeenë xalé goor yu toog. Ci weru gaal gi, ci ganaaw gaal gi nak, ay mbaar, am ay nit yu fa taxaw

Palat bu weex, bunj def ndawal, bunj toggu ba pare, ndawal bi nak, mingi am ay somble yuny si fereej, lakale ko ak ndawal bi,

Xele yu goor ak jigéen yu tog si ay togu si kanami xala mongi am taabul yun si teck xale nak opu dole bi nyu GI ndurole nyugi sol lu bulo mogi ma lu weex nyena si nyom nyugi sol suweta.

Yoon bunj sooti godoro, si kaw yoon bi nak mingi am benne kamiyon bu si taxaw, kamiyon bi nak bopp bi mingi am lu weex, kess ngi mingi sokola, ci gannaw kamiyon bi mingi am benne ker bu am bitig si buntu bi, si buntu bitig bi nak nyun si wekk ay yire.

Mboolo, mboolo bi nakk mu ngi am ay góor ak ay jigéen. Ci kanami mbooloo yi bi, mungi am ay takk deri ñi taxaw ci kanami mboolo bi, nu ngi teyé seeni piis yu wéex yu am ay bind-bind. Mboolo bi nakk ñenni ci noom nu ngi sol lu weex, ñenn ñi lu doomi taam.

Jigéen bi tëdd chi wètu palanteer, palanteer bi nak nung ko penturr, penturr bu doomital. Jigéen bi nak mungi tëdd chi mat la bun lalè darap bu green. Jigéen bi nak mungi sol yiré bu ñuul, am lu weeh.

Xale bu jigeen bu sol mbasé bu xonk. Robu mbaséon bi nag mu ngi am lu doomitaal ci wet bi. Xale bu jigéen bi nag mu ngi teg geni faas ci boppam tiyé kalpem bu weex. Ci ganaaw xale bu jigeen bi nag mu am bennu auto bu fa gaare.

Ay xaley jigeen yu took am ñenneen ñu taxaw ci ñoom xal y jigéeni nak boppu doole biib ñuni ndurule luñ sol mingi sol mba buy weex am lugu la mu ngi am tam ñeneen ñu took ñu nduruulewut tag ñoom ci beneen kote bi.

Xale bu jigeen bu sol mbasée bu giriin mbase bi nak mu ko ñëw ci pag daggit bi ci kaw ñum ko perle xale bu jigeen bi nat mu ngi teye poset bu pink takk lamam dati sheenam def mees ci boppam xale bu jigeen ngi nak mu ngi toog ci tuugu bu sokola am ay ngeegenaay.

Ci marse. Biir màrsé bi nak mu ngi am jigéenu lal saako ci suuf teg ci seeni jaxatu. Am ñyoo xam ne ñyu ngi jël seeni palaat teg ci paan saam ci seen tamaate ak seen kaane bu dijje. Nyenni ci ñyoom ñyu ngi takk seeni palonsor.

Nyarri dalluh charax yu Jigéen yi nak dafa dukk mu gi amhi lu konkou ak lu sokola jarahi nk ngko tak ci souf ci wati maraj bi bi ngko bante bu sokola.

kaw yon bunj soti goldoron ci kaw yon bi nak mungi am oto yusiy daw mingi am beneu oto comiyo bunj pentir pentir bu neteh mungi am taxi tamit bunj pentir pentir bu neteh am lu green ci kaw yoon bi mungi am bena khaleh bu goor buy daw ci wet bi

ti mbo ci tooli mbokk bi nat mungi am mbokk yooxam nekkuman see nanu focc bi am doom ci ganam mbokku yi mungi am tam yeenk garab garab yi mag yuleen wur

Xale bu jigiin, bu sol gara mbubu mu am lu ñuol, am lu xonxu, am lu girin am tam lu nette. Xale bu jigiin bi nak , mungi sol jaru baken kawaram bi tamit, mungsi def lu xonxu.

Ñaari jigeen lu sol abbay yu ñuul def kala yu wèèx takka sèèn nikap, nikap yu ñuul ñom ñaar ñap ñugi sagë tek sééni loxo ci benna bant, bant buñ pentir pentir bu sokola.

Si teefesu geej, si teefesu geej ngi nak mingi am ay gaal yu bari, yu rangelo taxaw, nyu am ay morso yu si tekk si kaw gaal ngi, morso yi nak mingi am lu nete, am lu xonxu, am lu giren, si kanam mi gaal mingi am benne jigeen, bu jël pan taf si wetam di dem, mingi am tam beneen xale bu taxaw.

Xale bu jigeen bu sol robbu bu nyuul, tekk ceen nam, sol mbaxana bu nyuul mu am lu pink, xale bu jigeen bi nak mingi taxaw, si bunti veer, si weeti xale bu jigeen bi nak mungi ay veer, mingi am ay neeg tamit, yu am buntu buntu yu sokola,

Néeg buñ pintiir pintiir bu weex, def ci karo yu weex, ci néeg bi nak mingi am benne tabla buñ taf ci maraaj bi, palanteer bi nak mu ngi am ay xanxa yu nete, muy am tamit bunti veer.

Halebu gigen bu sol mbasen gran bubu bu green def ai pir yu weyh si bad bi. Hale bu gigen bu nak mu tai kelpeh bu weex tegi chin nam taka jaru tek gerefas bu honha si bopam.

Ay xale yu goor ak jigeen, yu ndurole lunj sol taxaw, xale yi nak oppu dolege nyun ngi sol mbubu yu nete am tubay bu bula, si wetu xale yi ak sen ganaaw mingi am ay mag, yu taxaw nataalu nyum.

Lekket buñ Tek si palaat, palaat bi nak ñung ko raabu. Ci birr lekket bi, ñun si def soow, ñu def si chere. Ci biir lekket bi tamit, ñun ci Tek ñyeen ti koog.

saaal bu mak bunj def karo pentir ko pentir bu wexx ci saal bi nak mungi am ay yogu yu mak bunj teh taabul si tigi bi mungi am tamit ay laal ak kuwafozzbam tamit fan fani takhaw

Jigéen bu sol cipa daggit, tie poset bu xonku, takk ceenam ak jaaroom. Ci wetam mu ngi ambéeneen jigéen bu sol robbu ,robbu bu neté ñu perle ko , ci benam wet gi mu ngi am benne góor bu sol lu ñuul am lu weex.

Nyari geyndeh yu tog nyari geyndeh yi nak nyu ngi am nyaari tubab yu neh sen ganaw tubab bu goor and bu jigeen nyu jonkon tee ay banteu ci ganaw nyari tubab yi nak mungi am yeneu garap yu saxx ak ganchah yu naat yu neh sen ganaw.

neew wuñ pentiir pentiir bu bula mu am lu nete am lu weex am luñu neg bi nagninu ci teg senge mu am bunti senge ci bunti senge bi nag ngi am ñaari meer yu ci taxaw am benn xale bu ndaw bu jigeen bu taxaw seen wet

Neek bunj tabah pentir ko pentir bu nete def si senğ worehlokok maraj bunj pentir pentir bu xonxu mu am lu wexx mu am bunti kerr bu ndaw bu nyul si kaw maraj bi nak mungi am nyaxx yusi saxx

ay poti fuule biñ tej ci tegukaa binu amlu xonko poti foole yi nakk ñett ci ñoom ñu ngi nete ankuweer yi nete yeneeni ñu ngi ankuwéer yu nete ñu taf ci kit gu weex yeneen potyi yini amkuweer bu bula ñu taf ci keyr bu bula

Otobi nak bu amut kes mu nge ameh penterr bu wey ak bu bolo. Si borri moto bi mu nge ameh nyari haleyu gorr yu tahaw yu sol t shirt yu bolo nurole key mugi sol tobey bu nglu kenen ke sol tobey bu bulo nu sol sen mbhana yu weyh.

ayyy khaleh yu jigeeen ak yu goor nyu takhaw worr compin khaleyi jigeen yi nak nyu ngi sol yu wexx nduroleh ak seni tubêy mungi am yenen khaleh yu ndah nekeh ci benen koteh si nek di setan

roseekaar bu weñ buñ tekk ci boori dalli ñu yitam ñum ko tek ci benn bba buñ dafaree xanq ci kanami ba binag muni am teel bu ndaw ak rota bu ndàw

khaleh bu jigeen bu sol robu robu mbasin bu bulo bunj damineh wonj bu neteh khaleh bu jigeen bi nak mungi sol chéen si ganam khaleh bu jigeen bi mungi am nyaax yufa saax mungi am tam benue tableu

Yoon buñ sotti gordoron ci kow yoon binak bu njam dennu auto bu nete bu mag bu ci da auto bisikow dafa am mbaar yim ci def mbaar bu weex ci suufi moto binak bu njam yennu waay yu taxaw.

Xale yu toog, ci ay toogu foleh. Xale yi nak, ñu ngi niroleh luñ sol. Ñu ngi sol yire yu socola am lu weex, mungi am benn tabla buñ teg ci suuf weer ko ci garab, tablabi nak ñung ci bind.

Neek bûn paintirr, paintirr bu neteh daf ci palanter ci birr neek bi nak mungi am ay togu ak ay taabal, yuy nak mungi am nyusi tok. Nyu ci tok nyungi nyoroleh luñ sol, lu ñuul am lu weex. Mungi am bena waye bu takhaw sen borr mu sol tam lu ñuul am lu weex tek tam lu bolu.

Xale bu jigéen bu sol rob bu wogs rob bu woxsi bi nag mun ko yem ci owm rob bu wog bi ngi am lu nuul am lu girin xale bu jigeen bu ngi sol dali girin tie saag bu green def mees ci boppam.

palaati veer bu weex am bind-bind yu ñuul ci palati veer bi nag muñ ci tekk ñaar yi jëni yaabu y marag yuñ lakk ci weti yaabu yi nak mni am daxaar ni am jambaan buñ ci defar bu am daxaar am soble

Plati veer bu weex bunj def carrot def ci kaneh salad bu green def ci kaneh salad bu xonxu mu am sipa sipap am sobleh am supameh am tamit spaghetti

saal biñ pntiir pintiir bu doo bitaal mu am lu weex ci saal bi nak mngi am tuuguy mag yu gren iñ ci tekk ngi am tami touguy ndaw yu ñuul yuñ tegg ci pegg ali taabal bi nakk mngi am ndaali weer yiñ ci tekk def ci ay xopp

Xalèh bu jigeen buñ lètta teress waccè kanam ngi dèf puss ci digibi. Xalèh bu jigeen bi nak mugii takka cèèn sol mbubu bu wèèx ak lu orans. Xalèh bu jigeen bi nak mugii tóóg ci tóógu bu sokola.

Xale bu jigéen bu sol cimis ak tubey bunul. Teg gerefaas sam ci boppam gerefaas bu socola. Takk cheenam. Sol dallam. Tyie saagam bu weex

Haley yu góor yu ndaw yu sol ay mayo nduróole. Haley yi góor yi nak yu ngi sol sut yu honku, tiset yu weeh ak seeni daal. haley yi nak yu ngi té benn morso bu mag bu bula bun bind-bind yu weeh.

góorek jigéen ñu taxaw am ñenn ñu sëgg ci ñoom nipp nax ñu ngi sol ti sét bu giriin ñenn ci ñoom yi ngi soltubéy yu giriin ak yi doomitaal

taabal bu mag boñ lal morso bu weex mu am lu giriin am lu nete am lu xongo ci kow taabal bi nax na nim ci tekk ay palaati veer teg si tamit ay caas ñu ngiy warale taabal bitam ay toogu y nuwul yu ndaw

Mbolo mbolo bi nak mongi am ay goor ak jigéen mu am ay moto si sen birr mbolo bi nak oppu dole yeep nyugi sol lu green nyena si nyum nyugi sol mbahana nyena yi nyugi mosoru.

Mbooloo mu took, mboolo bi nekk mungi am ay góor rëk jigéen. yénn ni ci ñoom nungi sol ay haftaan. Ñoom yeppa ngi took ci ron baas, bass bu weeh.

Jigéen mu sol garambubu cuub jël seru rabal tek ci bop bi takka ay caxam ci batam takka lamam ci loxom tiyèh benna morso ci loxo ndeyjooram.

xale bu jigeen bu sol rob robbu mbase bu nete nu perle dennu bi rob bi nak benn loxola am xale bu jigeen bi nak mu ngi teggrefaas ci boppam takk jaaru noppam takk lamam tiya saagam bu sokolaa

Xale yu góor yu took ñu tek taxabal seen kanam ku ci nekk ya ngi teg k yit ca kanam nga sëgg di bind ci seen digante nak mu ngi am bennu waay bu soltubi bu ñuol ak mbuu bu wex bu ci taxaw.

Charah he jigéen yi ñuul, benen charah bi nak nung ko tekk ci lu ñuul. Benen bi nung ko wërr ci maraj bu bulo. Charah yi nak, nungi am bindi-bindi yu nètè.

Auto bu nete bu gaare. Am beneen auto bu weex bu gaare ci wetam. Auto yi nag ñu ngeen gaare ci ganaaw maraaj. Maraaj bi nag ñug ko karole karo yu sokolaa. Ci kow maraaj bi nag ñug ci def ay xott biteel.

Yoon bu soti godonru, ci kaw yoon bi nak, mungi bena gele bu ci daaw, mungi am taxi bu penturr bu nete am lu green bu ci daaw, benne koteh yoon bi nak bena rider, bu ci daaw.

Auto bu giriin bu gaare ci ganaaw auto bi nag mu ngi am bénn garab waccine ci kana mi auto bi mu ngi am ñetti xar yu ci teddi.